Vana vedu muzvikora ngavafundisee Nekupuwa mukana wekubhuyawo zvavanoda nekuita ngano zvinodetsera pfungwa dzawo kuti dzikone kushanda zvakanaka.

Vana vadodori vane zvikora zvavowo zvavanokona kuenda kofunda veitamba variyo kuti vakure zvakanaka veijaira kutamba nevandani.

Vana vachiri vadodori vanokasike kubata yambo zvavanenge vei fundiswa ngavaende kuzvikora kunofunda vandani vezera ravo

Vana vadodori ngavaende kuzvikora zvezera ravo votambeyo nekujairanawo nehumweni avazotambudzi voenda kuzvikora zvikuru.

Vana vadodori voendeswa kuzvikora zvawo zvekuti vatambireyo veifunda zvakawanda wanda ngekujairana nevandani kuti vakure vakwangwara ngwara.

Vana vadoodori ngavatange kufundiswe mishando yenyara vachiri kuchikoro zvinozovadetsera yaamho mukukura kwavo, ngekuti havasi veshe vanokona zvemabhuku.

Zvikora zvinofundira vana vedu zvakanaka kuti zviakirwewo mudzuze nekumakanyi edu kuti vana vasahamba mimango yakareba, vanoguma varemba.

Fundisai vana kubva vachiri vadodori mishando yenyara dzawo zvinodetsera yaambo mukukura kwavo ngekuti untani aakoni hakwe zvemabhuku.

Vana varimuzvikora ngavatenderwe kupota veitamba kuti makodo avo agwinye. Asati akangodai, rotoguka. Zvinodetsera yaambo.

Kuzvikora zvevana vadodori ngakuiswewo mbatso dzekufundira kurapawo kuti vazokura veiziya zvevanoda kushanda vakura.

Mabhuku akawanda muzvikora, zvinofundira vana vedu, zvinodetsera yaampho, kuti vakone kufunda zviro zvakawanda-wanda, zvavanenge vasikazii, mwona umwomwo.

Vanenge vaita mukanwa wokuita mari, petukayiwo kumakanyi pamunogara munodetserawo kuwaka zvikora zviriyo kuti vana vafundire pakati hwee.

Zvakanaka yaambo kuti waite mare zviya, detserawo zvikora zviri kuntataunda nekumakanyi kwawakakurira, kuti vana variyo, vafundewo zvakanaka.

Makambozvionawo ere kuti ungasime mimbiti pamuzi pako panototi mhorwo kutoningirika wogara pashi payo kuzemba zuva, zvakatonakawo.

Muzvikora munosise kusimwawo mimbiti nemaruva zveidiridzwa. Zvinodetsera dzintani dzenguva, kana paita dambudziko.

Munyika dzeshe dzakatitenderedza kusanganisira needu ineyi, vana vanosisa kuenda kuchikora kofunda vachiri vadoodori.

Yona mishando yoitwa ngenyara iyi ngaitangire kuzvikora zvepashi kuti vana vakure veitoziva mushando wanoda kuzoita.

Vana ngava fundiswe ngekushata kwezvintani zviro zvavanotamba ndizvona muntaraunda dzavanogara nekumakanyi kwawo.

Zvinodetsera yambo kuti mwana abvire pashi eitofundira mushando waanodakarira kuzoita kana einge azokura azvizonesi.

Mishando ye nyara haineneyi kuti wakura kudini vana ngavay ifundiswe vachiri vadoodori zvinonyatso kupinda mu dxondo dzavo vakato dzishandisa.

Vana veienda kuzvikora vanopahla zvavmofama kugonka kuti pasaita mipauko pakati pawj zvinodetsera yambo mukufunda kwawo.

Muzvikora hamuchaketwi kuti unobva kuri, muntu weshe unokona koofunda kuchikora cheunoda iwewe.

Zvivhara muromo zvakanaka yambho kushandiswa zvinosise kudxokwa nguwa yatinenge teishandisa zvinonhuwa kana intani mutombo.

Vana vanotanga kufunda kushandisa mindani Yekuvheneka ndiwo amweni matenda vachiri kuzvikora izvi zvinodetsera yambo.

Vana vari kuzvikora zvesekondari ngavafundiswe mishando yenyara inodhibanise kubika kutsetsa kutunga nezvindaniwo.

Mazuva ano kwane zvikora zvinofundise vantu kubika. Kuti vakone kugadzira zvekurya zvinoite kuti tigwinye nekukura zvakanaka.

Vana veshe mazuwaano, ndombi, nemajaha, votenderwa kuenda kusekondari, kunyangwe vaya vakabariswa zvinotenderwa.

Kumasekondari vana vofundiswa, nekurapa nekubaira mbuka. Zvinodetsera yaamho kuti kana vakura vaone mishando.

Kuzvikora zvesekondari akuchakheti mazuwa ano ungaa murumbwana kana ndombi. Mwana weshe ngaendeswe ofunda zvaanoda.

Vafundi vakuto fundiswa zvifundo zveku rapa vantu neku hlinza vachiri mu zvikora zve sekendari vandani ku yunivhesiti.

Vana vanyari muzvikora veifundire mishando yakaparadzana, vanosise kudxoke mbahla dzinoite kuti vafunde zvakanaka. Vasagwama zvinokuwadza.

Zvakanaka yaambo kuita makombiyuta muzvikora. Anodetsera yaambo kuti vana vakone kufunda ngezventani zvevasikaziyi.

Zvikora zvinofundira vana vedu, zvinosise kuakirwa kuti vapindemwo, vambonyerwemwo, vasadhibana nezvigebengwa zvemumakanyi.

Mazuva ano mishando yenyara yakutotangire kumasekondari . Kuti vana vakure veiziya nekudakarira kuite mushando vanoda kuzoita.

Mabhuku ekufunda anodiwa yaamho kusekondari kubetsera uya anenge asikazi kunyatso kuzvizwa pazvinenge zveifundiswa.

Vana vekusekondari ngavagadzirirwewo pekufundira pakati hwee pobekwawo michini yekuti vafunde ndiyona kuita madhokodheya neimweni mishando.

Avasi veshe vana vanokona zvekufunda mabhuku vanhani ishasha kune zvekupunhura bhora vadetsereiwo.

Zvikora zvinosise kuise zvikwangani zvakabharwa bizo razvo nezvezvinofundisa pachikorapo zvakadai ngemishando inoitwepo.

Muzvikora umwo vana ngavafundiswe kuti vasamwe zviro zvinodhakwise ndxondo. Zvinovashaishira kuti vakure vorwara.

Muzvikora zvekusekendari ngamubekwewo zvihlayo namtebhura akati hwe kuti vana vakone kugara nekubhara zvakanaka varimwo vasingapandiwi ngemushana.

Vana varikuzvikora ngavapuwe mukana wekukheta kufundira mushando waangada kuzoita asaite zvekumanikidzwa.

Mu makanyi mwetino gara zvakanaka yambo kuti titutsire ku aka zvikora zve ma sekendari vana vasa hamba mi mango yakakura.

Mazuva ano vana votofundiswa kunasira imweni mitombo veishandisa mimbiti dzemundaraunda yavanogara vachiri kuzvikora zvekusekondari.

Mazuva ano kuenda kuchikora akuchaketi kuti uri murumbwana here kana kuti uri ntombi, mwana weshee ngaendeswe kuchikora ofunda mushando waanozoda kuita.

Zvinobaati mboryo yaambo tikapota teisimao maruwa nemimbiti muzvikora zvinofundira vana vedu mindani yakona inodetsera kurapa.

Vana ngavafundiswe nekupuntuura bhora kuzvikora nekurumba mijaho vakadaro ndizvo zvinozovadetsera mangwani.

Muzvikora umwo vana ngavafundiswe ngematenda akasiyana-siyana evangakona kudhibana nawo mukati mwendaramo yavo, kuti vadetsereke.

Akuna mwana unosise kurambidzwa kuenda kuchikora ungaamurumbwana ingaa ndombi. Munhu weshe ngaaende koofunda.

Zvakabaati hwee yaampho kuti vana veiende kuchikora, vange vane pahla, dzinosisira kupfekwa kuitire kuti pasaita mupauko, pevanenge veifunda.

Kwaane zvikora zvintani zvesekondari zvofundise vana mishando yenyara yakadai ngekutsetsa, kutonga nekubika.

Vana ngavafundiswe kurhyira pamwepo nekupanana zvekurhya zvinodetsera yaambho mukukura kwavo kuti vakone kukura veidanana.

Zvikora zvekusekendari azvichakheti kuti murumbwana ere kana kuti indombi. Mwana weshe ngaaende kuchikora ofunda zvaanoda kuzoita.

Vana vari muzvikora, ngavafungiswe kudzingwarira, kuitira kuti vasabatwa ngematenda epabonde, vakure vakagwinya.

Vana votofundira zvinoitwa ngemadhokodheya, vachiri kuzvikora zvesekendari. Zvinodetsera yaampho, kuti vasazotambudzika voenda kumayunivhesiti, vanokasika kubata.

Mwana weshe ngaaende kuchikora oofundiswa nekudetserwa kune zvaanokona .Musamanikidze vana kuti vaite zvemakwikwi zvega .

Muzvikora munosise kunge mune mbatso yekufundira inenge ine mabhuku akawanda yaambo ekuti vana vatore veifunda.

Heyi akhitiwee, dai zvaibvira, kuti kanyi reduwo rino, kuvakiwewo yunivhesiti huuru, kuite kuti vana vemuntaraunda mwedu, vadakarirewo kuenda koofunda.

Mhatso dzinogara vantu varikuma yunivhesiti, dzinosise kuite ndau yakakura yekubeka mibhedha netebura rekuti akone kifundirepo.

Mazuano kufunda akuchaketi kuti uri murumbwana ere kana ndombi weshe muntu wakutenderwa kuendea kuzvikora zvekuma univhesiti .

Rinodakadza yambo kuonawo mukanyi mwawakabarirwa mune univhesiti inofundiwa kurapa vanthu, nemishando inthani.

Zvinodini kudakadza kwazvo amunayi kuonawo vana vekuntharaunda yeunogara vaendawo kuyunivhesiti kofundira koite mishando yakaparadzana.

Vana veifunda muzvikora kunyanya kumaYunivhesiti ngavange vane pekugara pakasisira panoite kuti weshe aone zvinofundiswa.

Mayunivhesiti ane movha dzawowo, dzinogarepo, dzinodetsera kurwara zviro, zvingada kushandiswa ngevana, mukufunda kwavo.

Kuwanda mwemabhuku muzvikora kunodetsera yaamho kuti vana vakone kufunda zviro zvakawanda veizwa veidetsereka yaamho mune zvevasikazi muzwisisa.

Vafundi vari kumayunivhesiti vanodawo pekugara pakataramuka kuti vakone kupota veifunda varimwo.

Vanavanode kugadzirirwao pekugara nepekuwata pakanaka kumayunivhesiti kuti vakone kufunda zvakanaka pasina zvibingamupini.

Yeyi chingezi chakazouya akitiwoye kuma univhesiti vana vofundire pama combuita veishandise hindaneti kutsvaka zvevanenge vasingazi.

Maizviziva here kuti vana vedu vanokona Kuendawo kofundira kuma university ekubanze kwenyika zveitodetsera isusu mundaraunda medu nemumakanyi.

Vana vari kumayunivhesiti, vototangira kufundira iyoyo, kuita madhokodheya, nekuvheneka ngazi, kuti vaone matenda arimwo.

Vana kuti vakone kufunda zvakanaka nekugara kunodiwe zvihlaya nematebhura ekunyorera akati hwee.

Ku university ndiko kunofundiswe mishando yakasiyana siyana. Ngatipe bembera kune vana kuti vade kufunda kuzvikora zvepadera.

Mumayunivhesiti munosise kunge mune zvihlayo zvekugarira. Kuti vantu vafunde zvakanaka nemavindo anoboka mupinde mwepo.

Vana vekumayunivhesiti vaa majaha nendombi, vosise kunasirirwa pekuwata pakati mboryo pasikazi kumanikidzika.

Kuti zvifundo zvihambe kahle kumayunivhesiti. Kune zviro zvinodiva kuti vana vaone kufunda zvakanaka.

Madhokodheya mazhinji etinoona muzvibhedhlera akadarika ngekumayunivhesiti akasiyana siyana ndikwo kwaanogundira veishandise michini yakasiyana siyana.

Ngatikokorodzane tiendewo kumayunivhesiti tofunda mishando yakasiyana siyana yetinoita ngenyara dzedu.

Ngatichayewo bembera kumakanyi etinogara kuti ndombi, nemajaha, anamai naanababa variyo vaendewo kuzvikora zvekuyunivhesiti.

Unyariwe haungadakariwo here kuti mwana rume wako aendewo kuchikora chekuyunivhesiti kunofundira mishando ingadai iri inozomubetsera mangwani.

Kumayunovhesiti kofundwe zvakawanda mazuwano mishando yenyara dzedu inozotodetsera yambo kupetuka kunharaunda kwetakabva toshandireyo.

Vana vemuntaraunda kana mukanyi vanenge vaende Kuma univhesiti ngavapetuke kumakanyi kwavakabarirwa voshandireyo kumirudzira ntaraunda yavo.

Vana veku yunivhesiti vave kudawo ndau yakakura yekuti vakone kurongedzera utekwerede hwavo neku erengeremwo mumbatso dzavanenge vechigara.

Mumayunivhesiti ngamubekwewo mitariko, yekuti vantu vanenge variyo, vaone pekunanikira pahla dzavo, dziome zvakanaka, dzisapindwa ngemagupa.

Ma kombiyuta odetsera yambo ku vantu vari kuma yunivhesiti muku funda kwavo vei tsvaka zva vasinga ziii ku shandisa dande mutande.

Zvikora zvinosise kuakirwa kuitire kuti vana vapinde mukati vasakona kubudemwo kodhibana nezviri kibanze.